Engoye ezitundibwa ez'enjawulo era nga ziri mu langi za njawulo enkoofiira ezambalwa ku mutwe, engoye ezambalwa waggulu ne leesu ezeesibwa obudde bwa misana.

Ekiwuka kiri ku kimuli. Kirimu langi eya kyenvu, enzirugavu n'ebikuubo ebyeru. Kiyina ebitundu bisatu eby'omubiri. Kiri ku kimuli kya langi ya kakobe, emabbali waliyo omuddo.

Omwana omulenzi yeetisse ekigugu ku mutwe akikwasizza mukono gumu. Muddugavu, atadde emizindaalo emitono mu bulago, ayambadde tissaati ya kitaka, ya mikono mimpi, ewandiikiddwako n'ebigambo mu langi enjeru, n'emabbali waliyo owabboodabooda aweeseeko omuntu ate ebuuyi eri n'emiti.

Obudde bwa misana, mu luguudo wakati mulimu abaana babiri, abaana bano ba bulenzi beeyisizza emikono mu bulago, abaana bano omu ali mu kasweeta kamyufu n'empale wansi nzirugavu nnyimpi ayina ne ky'akutte mu mukono, n'omulala akasweta ka bbululu munda mulimu essaati n'empala nzirugavu nayo nnyimpi, mmaaso eri waliyo omuntu omulala ayina kye yeetisse naye atambula, sayidi ne sayidi waliyo emiti n'omuddo byonna mu langi ya kiragala. Sayidi eri munda mulimu akayumba. Abaana bano gye batambula gye badda kibira, kibira.

Omuntu omuddugavu mu ngoye nzirugavu akutte n'enkasi ayimiridde mu lyato. Gakozesebwa mu kusaabaza abantu, gakozesebwa ne mu kuvuba.

Nnyumba bbiri zaazimbibwa mu nkola eri enkadde. Zaazimbisibwa n'emiti, emmuli n'ettaka. Emu yaseresebwa ssubi, waliwo ebidomola ebirinaani ebigirinaanidde, endala yaseresebwa mabaati eriko n'ebyokuzimbisibwa ebimu ebyavaako, zonna nsibe emabbali waliyo emiti.

Ebyuma bikalimagezi bibiri, ekimu kikwatibbwa omuntu omuddugavu atudde wansi, kiyambisibwako mu kukola emirimu egy'enjawulo, ebuuyi waliwo gaalubindi ez'oku maaso obudde bwa misana.

Kaabuyonjo erinaanidde ennyumba. Kaabuyonjo eno erimu olwatika wakati era si nsereke. Emabega wa kaabuyonjo waliwo ekuŋŋaaniro lya kasasiro. Waliwo n'omuddo omuto gwa langi ya kiragala.

Obudde buwungeera, oluguudo olugazi mulimu ebidduka eby'enjawulo mulimu emmotoka ez'obuyonjo, mulimu takisi, mulimu ppikipiki mulimu ne boodaggaali, ekkubo lino lirimu abantu abayise abatambula, emabbali waliyo emiti giri mu langi ya kiragala, waliyo n'ebizimbe bingi.

Obudde bwa kiro. Omuntu ayimiridde emabbali w'ennyanja era etuyamba okusaabaza abantu n'ebyamaguzi byabwe, etuwa amazzi, era tufunamu n'omunnyo n'ebyennyanja.

Abantu babiri batudde, omu mweru ayambadde akakomo ku mukono mu langi enzirugavu n'omudaali mu bulago, t-shirt eri mu langi ya bbululu eriko obukuubo mu langi enzirugavu n'enjeru ayambadde n'empale empanvu. Omulala akutte ekyuma ekikozesebwa okukuba ebifaananyi akitunuddemu ayagala kuba, akikwasizzaako emikono ebiri kiri mu langi nzirugavu ayambadde t-shirt n'empale ennyimpi.

Abaana b'essomero mu yunifoomu, ekitogi kiri mu langi njeru, abamu bayambadde amasweta. Omu ayina akakomo ku mukono kali mu langi mmyufu, bayina ne bye bakutte mu ngalo mu langi ez'enjawulo.

Abaana bava kunona mazzi omuwala omu akutte ku bidomola ayimiridde bayina ba kye batunuulidde ee mmabbali mu buddo omuwala ono akateeteeyi k'ayambadde kaliko ekituli emabega eggaali eriko ebidomola biri mu liita abiri biri mu langi ya kyenvu n'ekirala kiyimiridde wano nakyo kya langi ya kyenvu emabbali waliwo eggaali eyeebase wansi waliwo n'akalenzi era nako kayina kye katunuulidde wansi kali mu ssaati ya kyenvu ya mikono mimpi n'empale n'ebudde bwa misana n'emabbali waliwo omuddo muto n'obuti byonna mu langi ya kiragala.

Abantu abambadde engoye ez'enjawulo mu layini ya bukiika era nga bayimbi, abalala bazinyi. Omu akuba ŋŋoma, n'omulala awuunyisa. Ku mitwe kuliko bye bataddeko ne ku magulu kuliko endege. Emabbali waliyo emiti mu langi eya kiragala.

Omwami ayimiridde ali mu kuwakula njuki, yeebuutikidde ku mutwe n'omubiri gwonna enjuki zino zireme mmuleetako bulabe kubanga enjuki ziruma era zitta. Emabbali waliwo obuyumba, obuyumba buno busiigiddwa mu langi njeru, amabbali waliwo omuddo n'obumuli; omuddo guno guli mu langi ya kiragala, n'obumuli obutini obuliko buli mu langi ya kyenvu.

Ekisolo ky'omu nsiko kinene kigalamidde wansi mu muddo mutoototo mu langi ya kiragala, kiyina n'essanga. Tukisomako, ensi yaffe ekifunamu ssente kubanga abantu bajja ne bakirambula.

Enseenene mu langi eya kiragala n'eya kitaka era biwuka biyina ebiwawaatiro bibuuka zisinga kkwatibwa nnyo ku mataala muziro wano mu buwangwa abantu bagweddira.

Ekibbo ekirukiddwa mu langi ez'enjawulo: emmyufu, enzirugavu, kakobe ne kitaka. Kikozesebwa mu kkanisa mu kusolooza ebirabo ate era nga bigenda ne ku buko.

Abantu kkumi basimbye layini ya bukiika bambadde engoye ziri mu langi ya njawulo. Engoye ezimu ziri mu langi ya bbululu endala ziri mu langi mmyufu, endala mu langi nzirugavu, endala mu langi ya kakobe. Abantu bano abamu ku bo batadde enkoofiira ku mutwe ziri mu langi njeru abalala tebataddeeko. Abantu bano bayina ebyokwewunda ebibali mu bulago. Obudde bwa misana.

Ente nnyingi ez'enjawulo ez'amabala ag'enjawulo zitambula wakati mu luguudo. Ente zino ziyina amayembe mawanvu, ente zino zivaamu amata, ennyama, ssente n'amayembe gavaamu ebintu nga emiddaali egy'omu bulago n'ebintu ebirala. Emabbali w'ekkubo waliyo omuddo n'emiti byonna mu langi ya kiragala n'omwami avaako emabega ew'ente zino.

Abantu basatu mu luguudo, ababiri bakyala bakulu ate wakati mwana, omu ayambadde akagoye ka kiragala mulimu obukuubo obweru waggulu, n'omulala aweese omwana, emabbali waliwo emiti emiwanvu ate n'ebuuyi gumu nga munene.

Omuti guli mmakati g'ennyumba, wansi wagwo waliwo emmotoka ey'obuyonjo, mmaaso waliwo obuti obuto buli mu langi ya kiragala, n'omuddo guli mu langi ya kiragala nagwo muto. Ssayidi eno ewali ennyumba ennene waliwo omuti nagwo munene ate n'eri emabbali nayo waliyo emiti.

Abantu babiri bayimiridde ku mmotoka, omu mu byakiragala ataddeko ne gaalubindi n'omulala munda ayambadde kyeru kungulu n'ateekako ekiddugavu, alinako n'ekyakiragala. Omusajja mu kkooti akutte bendera, abalala emabbali buli omu atambula agenda wuwe n'ebizimbe ebiwanvu emabbali.

Omukyala omutunzi w'emmere mu mirengo awujjaddeko waliwo lumonde n'amayuuni ng'asibye ku mutwe ayambadde essaati waggulu ya mikono mimpi emabbali waliwo emmeeza waliwo n'ebimuliraanidde mu langi eya bbulu n'omulala ayimiridde emabbali.

Enjovu eyimiridde oludda, nnene kisolo kya mu nsiko wabula ate ng'akakira kagiswaza kubanga katono. Ekisolo kino wano mu buwangwa muziro era abantu bagweddira erudda eri waliyo omuddo n'emiti mu langi n'emiti mu langi ya kiragala.

Ekyuma kigalamidde wansi n'ebirala bibiri biri waggulu, waliwo n'obuwandiiko obuli mu kapapula keeru... ebyuma bino bituyamba mu kuyimba, mu kukola amaloboozi era biwoomesa omulimu nga mu kutendereza Omutonzi waffe.

Omuntu atudde mu mmotoka ayina omudaali mu bulago ayina ne ttatu ku mukono ttatu eno eri mu langi nzirugavu obudde bwa misana.

Obudde bwa misana, omukyala omweru ayambadde enkoofiira ku mutwe wa langi mpanvu mu langi eya kitaka, ayambadde waggulu olugoye luddugavu ne sikaati wansi n'ensawo mu langi nzirugavu ne ky'akutte mu langi ya bbululu, omulenzi awanise okugulu okumu ayambadde biddugavu, ayina ne ky'akutte mu mukono, ssayidi eri waliyo obwana obuzannya n'emiti.